Bii nak genorato la genorato mingi teg ci suuf am na ñett generato ak benntorb generato bi nak n am kolabu nuul ak bu honka.

Fiinak yoon la yoon bi amna ñati nit ñoofanek ak benn ota ñaar naji ñu yore baag benn bi student la moto muy taxaw bore baleh.

Fi nak negg la negg baxamonte ne amna bagaas yu bari amna ay toogu amna ay armuwaar amna ay seetu amna tooguyu nyuul ak taabul yi nag xolabi sokkolala.

Finak rosslan a rossolan ba hamantene 2aar nij ñu foneka akrosslan b nag amna defnkola nak kola bu chokola ketak tobey ñuol.

Bi nak aa fënde ñoowe ay yire ñaari jigen ño fi neeka ñaari jigen nak kennak ineka ci kana mungi sollu lu ñul kenaku neka ci ganaw mungi soll lu xonxa.

ki nak jigeen na jigeen bi xamantin mëngiy leetu leetuyu mees. Ak sol yërebinak amna kolabu bulu ak.

Bii nak book la, book bu hamantena ci kawam mingi ame ay màndarga bu cross. Christian nii nak nyo ko day jëffandeko.

Li nak nekkla nek bu xam lal mëng fa ak almuwar bi nag kula bi kula bi ass kula mufa neka, lal bi lal bi amna lu weex amna lu neka ci kaw.

Fi nak nitt yu bari ñu fi nekka gaay ñugi ligéey liggéey ak moll blok ynenen ñungi sol lu nuul nyenen ñungi sol lu weex ak pala bu orange ak bu bulu nit yan fa.

Fii nak ñaaree jigéen, nani ci fiil bi nifu bal , benn jigéen bi nak mungi sol lu nete benen bi lu bulo.

Ki nag jiggeen la jigeen ba xamale dafa soon lu rakar lool a.Kola bi nag a ba bu xonkala amna ride bu nekka ci ganaal.

Jika lekkala lekkabamuntine, am na ay karas, amna ay tamante, amna mingi tëggu ci palaat, palaat bu weex, lekkay lañ paritafka ak.

Linak feela feer bundee use purr feer dipaas ay yire feer bi nag amna lu weex ak bu sokkola ak bumbu guda.

Binak ga toggu bu xamantani bennimaxora tokk kora binag aas korola aas kola.

Finak xalay ño fi nekka, xalay bee jàngañ ngi foox, yenan yu ngi sor yëlfom, am yenay yu ngi soruj yëlfom.

Fika 2n1 bi student la mungi taxaw di wax mu ngi sol bu baba bulu ak caala bu white ken ngi mungi ci kanaw mu ngi sol bulu ak tabla mu sncanaw sn bortabnd binda yu white ak yu black.

Finkuschu moto muñ ci biir njekki moto bennm bi dafa am kora bu white bu greene ak bu blackschuol binak ci bunda bu amna binda yu white ak benn tabla muñ ci kanam.

Li kay aay lekka la lekka ba xamantina ñug ko teg ci kaw-palat palaat bi nag amna but amna salaat am na pomputëer yi ak tamaté yi ak soble yep nugfa.

Fi nak yoon la, yoon bo xamanteni ñaari moto ño fa nekka benen bi ñaw benen bi mugii dem. Bu nèkka di ñaw nak mugii ameh kola bu red, bu nèkka di dem mugii ameh ass kolo. Ci bóri tali bi am na tabax bu fa nekka ngayi ñu ngi jaay fof.

Liika lekka la lekka bu xamante ne denkote jafandeko lekkabi nak mungi ci biir mbuush ci mbuus binak am na bindeñu faneko jëne yi a white la beneen bi black binde nak soo ko jànge dara xamgaay lu ndee jafandeko lekka bi.

Finak class la clas bohmante xxaleenak dende jànga ñaar tijamufa ñuy taxaw ño ngi nekka di waxtaan akxaley tamit ñuy tog di waxtaan xaleenak sol nañ ngubbu white ak tube bu black.

Bi nak butella butella denkode a jëfandeko a jus mo nekka ci biir butel bi kola jnak a bu yëlo lajus bi nak amna binder yu ko nekka a binday black ak binday nak ngode o laana laana.

Fi nak claasla bu xamantene, nit ñu fax, ñetti góor ñaare jégéen ak benn xale, xale bi nak ñu go sangu ndox, ku ko nekkate sangu ndox nak, amna sa yire yamante amna gree, ak white, ngiy yore pott bi ci lohan bu càmmuñ.

Bi nak peparla peparla biga xamantini dinkoy jafardiko yus pepar pepar amna yeen ti nit nufa nekka narri nit yi nak den president nekka ci kaw ak bina pepar bi nak amna bindayu weex ak bu xongo binday xongo yi nakk liñ bind fo baronominate ñiw ombudsman.

Fiina jigeen la jigeen mu ngiy took a ci toogu toogu binakolabi sokola la jigéen bi tawe mungiy leetuñ mes mesyu raferlool bu am black ak jire limu sol dafan am black.

liikay aaj li leen tubaw yi tubaw yu de wax microscope, microscope yunak denkoree us pru nlac, pol soo bge seet leneen, a nga koy def ci rona, mu nga gana gis lu nekk ci biir.

Firkaar yi bagaas ci ñooko e bagaas ci nak jigéen ñoo ko de jëfandikoo amna pañe ay diw ar butel yoxamante ni dafa yore dafa xami saabu ak diw yiram.

Aja gaej bi nag amna kofaneekanekadete ay jen jen bi baal bina amna fola bu grin ak jënn ñu ci biir mbaal bi.

Linak mbaam la mbaam la mbaambimu ngi taxaw mbaam bi doom ak weex mofa nekka gana mbàmbi nak amna ay garab yu bëri.

Fi buutali ñoofi neka butali diiw nyetti foson butel diw nak amnañ binda bu black bu white.

Binak plaas jànge kayla plas bi nak dafaxla yaatu am net yu bar claas yu bar sumitxlas yu nak ñu am ferntur bu yëlo ak dàkk yëlo tamit.

Li nak futbol la nekka di dèf, mugii sol yirèh yu white am kolor bu netteh ak kawas yu white mugii am ball bi ci kanamam.

Li kay jaaru la jaaru mungi tekk ci kaw yu hamandene dafa am cola bu white ak jaaru bi tamit.

firkay ñaari fubbolkat la, a kenan ki muy yoree bal bi, mu ngi sol a lu white, ak kenanki muy k topp mungi sol tunnete ak ret, ak kenanki muy ci ganaaw, raañu ngi fubbol.

Fika jigéen yu boru ñurfi nekka ak yena ngóoru ñu nekka ca kanak jigéni nak ñuy enu ay siyo siyoy nak am kola bu nete am nan ba bul ak bu yëlo.

Ar likaay bopla popu bunga kamanteni kola bu ret la amna white binda binday nak newnekafofu noon teaching of english in school 1900 to 1970.

Di kay caaslak caas bomante amna loxo mo ko tiix loxe bina y sol logulof bu nuw cas vidan juus mofo neka jus bomante amna fola bu yëlo ak dak ret.

Fiikay yoon la motoy ñu ngi nekkati dem moto binak yena ñuy taal. Seen lampa yenay amna ko nekkatami ci bay séko ci boori moto binoon. Moto binak kola bi green la.

gaypipe la pipe pipe bu xamannahni defa am color bu xongo mingi tego ci lo xamantahni dafa am color bu weex.

Likay nenekafi jige liñu ko di joxalé ko grere susen kanam bi susen cowbor bi.

Li nak jaru, tè jaru bi jigéen ñi ño koy jafandiko. Tè jaru bi am kola bu red, bu bulu, bu white ak bu yellow.

na rostorand, rostoran bina amna toggun ak feebul, te buni nekk ak fala chokalaala, amnatam géej ak garab ñu faneeka.

Fikaay palaas da palaas bi ama ndirni moto ñuy fax ak tapax tabax bina amna ku nit ñu amandirna ño ngi kanam tabax b kena bi muy boori bunta bi ko neka ci boori bunda bi na luk bulu la sol ak moto yu moto yi amna ñuul amnañu askola ak y wee.

Li nak, dallë la, dallë boo xamante ne amna kola bu "white" ak bu "black",mu ngi teggu foo xamante ne mom tami dafa "white".

Pinak balekaayla ku balekaayla gaañu ngi ple ki ko xamante mu taxa m ngir sol lu whyte boba bu wyte aktube bu white ua bi nak mungir bi ndafa sebentin akkola bi bu hongala kawaas bi tame amna lu honga.

Li nak bala ak amna fumu tek fumu tegu nak amna kola bu sokolaa baal bi nak amna kola bu white kola bu black ak kola bu xala nete tuuti bi nday ndaw nyun ci kaw baal bi.

Li nak benn góor moo neko ci moto bu nda moto bi nag inkreu adiko jikondeko ay liggéey boy bi nag muy toof mu ngi solfsmax facemax ak tamil mu ngir sol dara ci boppam bi am kola bu white ak daala bu white tube bu ñuul.

Li nak are carton la carton bohamanteni bidon yi cia lañ fa binda amna binda yu ñuul yu honka amna binda yu red bolu ak girin balake bindayi nak soko jànge danga xamne lan mooy jeringam.

Fi nak goorr mofi neka ak toggu ci birr neeg goor bi mongi sol ngarambub u rafet lol ngarambuubu bi nak amna arr kola bi arr geen la ak gray.

Bi nak garab la garab la bu xamna, xamantene am na ku beer bu white ak nyaari garab bi nag amna bu xamantne burel bi ñuul na ak ñyette yi yu yu weex ci garab bi nak amna ñyuñ fa binda binda yu ñuul sor jàngee binda yi daga xamneh lan mo njari ñam.

bi nak ndaal la ndaal bu xnamantani am na kola bu cokola at bu weex mu ngi tegu ci kawa karo karo bi nag dafa weex.

Biknewspaper la newspaper bi nak amna binda yu panka binda yu black amna bindeyu weex newspaper bi nak amna kenn nikku kufe neka neka ci kanam digal ci diga ak nitti nik ci suuf ak ñënanti nik ci kaw soo ko jangeene danga xam njëri ñammala gani nekariwax.

Li nak ab fulawala fulawa bu am kola bu green kola bu yëlo ak kola bu pink amna kutaxa borbu noon ngi sol daala yu ñyuul.